dagate rkubba dagate paarkubba yaamayyaate dagate paarku bayineti hiittoote dagate paarkubba giddo mayi horo heedhanno dagate paarku batinni manchi biittira lowo horo uyitanno

farchonna mannimmate qoosso farchonna mannimmate qoolso yaa mayyaate farchonna mannimmate qoosso yineemmo weete mayi gari horo uyitanno farchonna mannimmate qoosso agadha hasiissanno

hositlwfyimmte minhospitaalewee fayyimmate minna hiittoote mospitaalewee fayyimmate minna yineeweete mayi gari kaa'lo afi'nanniwaati hospitaalenna fayyimmate mini babbaxxino garinni dhiwammiro layi'nanniwaati

dichrosu uduunnicho hoyaamayyaate rosu uduunnichi gitto mayi hee'ra anno

sagalete muro sagalete muro yaa mayyaate sagalete muro yiniyaweete hiittooreeti sagalete muro mayihoro uyitanno sagalete murowiinni mayi hiittoo horo afi'nanni sagalete muro yaa lowwo geeshshe daanchate

qqaaqullu akime yaa mayyaate qaaqullu akime yaa hiittohoreeti qaaqullu akime yinaeweete qaaquulla calla akkantannore ikkitanna kuriu lowo geeshsha dancho gede la'anno

paasipoorte shiqinchanni mereersha paasipoorte shiqinchanni mereersha yaa mayyaati paasipoorte shiqinshanni mereershi kuni hiito paasipoorte shiqinchanni mereershi mayi horo afurino paasipoorte shiqinchanni mereershi giddo manchi boechi'ra may horo hidhanno

bude budeyyaa mayyaati buddeho yaa hittoo bude huyinawete mitte gobbara woywiitte gosara uminsa ikkinoho budunoonsa yaate kunni buddino nowoohoro aanno

lowiddannshine hogombanni kaameela lowiddaanna shine hogombaanni kaameela yaama yaate lowiddaanno shine hogombanni kaameeli kuni hiitooho kuni kaameeli mayi gari horoaannonge

oostu mine poostu mine yaa mayyaate poostu mine yaa hiitoohu poostu mineeti neewete hiittoo ga'rinni minoonni poostu mini mayihoro aanno kuni poostu mini hitoonni asine mayehoro aanno

irshu mashinubba irsh si mayyaate irsh suy irsh looste lonsate horonsi'nannite irsh mshinub lowo geeshsha lowo horo uyitanmote

isoorte ispoorte yaa mayyaate isipoorte tenweete hiittoote isipoorte yaa manchi beettira mayihoro uyitanno isipoorte nweete manchi beettira lowo geeshsha keeraanchimmate bisu keeraanchimmara loonsannita ikkitanna lowo rafidhino

baxxitino rosiminna yaama yaate baxitino rosiminn yiniti wiittoote baxxitino rosiminna mayi galinni mi'ninanni baxitino rosiminn hiittoo minaati

rynniweo roso yaa amayyaati yanniweello roso yaa wo'ma ba'rata ronsannikkiha

Lowidana ishine hogonbanni kaamela. Lowidana ishine hogonbani kaameli yaa mayyaate? Lowidana ishine hogonbanni kaameli kuni hiittoho? Lowidana ishine Hogonbe massine hiikko hunnanni? Lowidana ishine hogowa mayiira hasiissano?

yuniwersitete roso yaa mayyaate yuniwersitete roso woweteyitto yuniwersitete rosi kunni mayi gari horu afi'rino yuniwersitete rosira mayieo heedhanno yuniwersitete rosi maaho kaa'lanni

xhmrooxaphoommo roso yaa mayyaate xaphoommu roso ya hiittoo xaphoommoro sonwe mayi garinni ronsanniho xaphoommorosi mayi horo aanno xaphoommoro sonwe hiishiye ronsanniho

hayyoolete roso yaamayyaat ayoolete rosoya hit hayoolete rosooti neewete hiissine rosiinsanni hayyoolate rosooti nwt mayi gari horo afi'ranno hayyoolote roso lowontanni dancha

gobboommo ayimmate xawishshi kaarde biirubbo yaamayyaati tini gobboommo mte aimmate xawishshi kaarde biirubba yiniti manchi beettira umosi xawisate lowo horo duyitannote

baxxitiorii baxxitino rosiminna yaa mayyaate baxxitino rosi minna diittoote baxxitino rosiminna giddomma hee'ranno baxxitino rosi minna yineete jajcabbanna biifareelle minna baitio rosimin tinanni

gobboommu aemmate xawishshi kaarje biirubba gobboommu aemmate xawishshi kaarde biirubba yaama yaate gobboommu aemmate xawishshi kaarde biirubba tini mayihoro uyitanno lobontanni hasiissannote

w1rw yaate xrwno ci kuni hiittooho traawo10w hiittoonni taraawanno taraawano w mittu manchinni wole mancho sae amadannoho

xbaxxitino rosiminn y mayyaati baxxitino rosiminn y yittoote baxxitino rosiminna yinti yittoonni ronsaanmite baxxitino rosiminna yaa lowo geeshsha biisinse minoonite

koreente beenkanni sinu mereersha koreente beenkanni sinu mereershi kuni hiitooho koreente beenkanni sinu mereershi yaa manchi beetira mayee horo aanno koreente beenkanni sinu mereershi lowo horo aanno afirino yaate

Fayyimate ijaara, fayyimate ijaara yaa mayate, fayyimate ijaarati yinanihu hiittoho, fayyimate mayi garinni loonsoniho, maa horonsi'nanniho, fayyimate ijaari lowo geeshsha lowo horo aanoho.

Qaaqqulu akime. Qaaqqulu akime yaa mayyaate? Qaaqqulu akime yinayii woyiite hiittote? Qaaqqulu akime mayii garri akkamanni? Qaaqqulu akimeti yinanni woyiite babbaxino garinni xissanturo akamanni gari Qaaqqulu akime lowontanni danchate.